Tamateh lokoti mii neka cii borl bu wekh, taaju cii suff, am kudu bu neka cii biram, aiiy yenen tamateh dorm neku cii bohram.

Am bereb, bu na ñi nekk xala sakan ñuy toog, ñee taahaw, ñee doon góor, ñee doon jigéen. Am ñu toog tabbul nekk sen digg.

Nékk bu yaatu am lal mu tegu ci biiram, am ay lampa ci ñaari pegga yéppe , yaatu am almoor bu nekka ci ganawam.

Ay nit nekk ci biir ndox, ñiy doon góor ñiy doon jigiin, ñi ñi ngi wengalu, ñi ñi ni waxtaan, ñi ñingi kaf, ñi ñi ngi ree, ay garab nekk ci seen ganaaw.

Bereb am mashinu waruwaay mu taxaw am niti xar lu toog ci suuf am mbutida teg bopp bi ci suuf ambu tedaci bopp bi am mbutida boor be.

Nyaari góor am ku nekka ci biti am ku neka ci biti sol lu net di woxak moom nekka ci bërëb wala ci bunta boi jot xaalis yoon nah xaalis deñ ca xaalis.

Jigéen nekk ci biir nekk woneh ganaaw. Mu xees sol mbo bu, mu wàje ko ci suuf, mu daal di lettu mees.

Berëb wala kerr am ey xale yooy foox. Am ki tiye bal am ki siga am ñu meni kuy daw ñuy doon góor. Ñee doon jigeen am mbaar mu néga ci wet ba.

Saal bu ay nit nekka ñañu ngi toog ci kanam, ñeñu ngi toog ci ganaaw. Ñee doon góor, ñee doon jigéen. Am ku sëga di wakh.

Neek bu ay taalibe nekku di ngi toog fi jànga ñiy doon góor ñe doon jigéen sol kaala yu weex am yu sol ay mbaxana.

Palas nekka ci tadti pregi am ay toggu, taabul nekka ci seen diggi, am bi dig bu yem , bu fa nekka ci pegg gi am ay garab yu fa nekka, am ay nit yi togg bor be niny tog bor bi.